Beekumsa jechuun dandeettii waan tokko hojjechuudhaaf barachuu yookaan baratanii gara qaroominaatti dhufuudha. Akkasumas immoo doofummaa keessaa bahuudhaaf ittiin bu'a qabeessa yookiin argama waan tokkoo argamsiisuudhaaf barumsi...